Barumsi gocha waanta duraan hin beekne Kunis bifa idilaawaa yookaan kan mana barnootaan ala ta'uu danda'a.

Geejjibni imala bakka tokkoo bakka birootti godhamu yoo ta'u, turizimiin daawwannaa uumamaa yookiin nam-tolchee kan galiin irraa argamuu danda'udha. Akkasumas Immigireeshiniin imala yookiin godaansa seeraan alaa biyya tokkoo gara biyya birootti godhamudha.

Beeksisa jechuun gocha tajaajila tokko, meeshaa tokko yookaan waanta saba baayyee bira akka gahu barbaannu karaa ittiin dabarsinudha. Kunis karaa miidiyaa hawaasaa akkasumas karaa gaazexaa, matseetiin ta'uu danda'a.

Manneen dhugaatii: Manneen dhugaatii gosa gara garaa kanneen akka alkoolii yookaan dhugaatii lallaafaa keessatti gurguraman yoo ta’u, manneen nyaata immoo manneen sooranni gara garaa keessatti gurguramanidha.